Kpɛŋɔ nyɛla mɔɣuni. Kuɣisi ni teebuya m-pe n-gili bɛ ni ʒi luɣishɛli maa amaa yuri gba beni ni tihi ni mɔri di zooya pam ka zoya gba beni.

paɣiba n-zaya ŋɔ bɛ shɛba bɔbila bɔb' piɛla ka ye liiganima ka di kalanima gabigabi shɛba zaŋ nyingokɔriti niŋ bɛ nyingoya ni ka kpa tikpariti bɛ nuhi ni agogonima beni ni bansi

Gbampiɛla paɣa ni doo n-ʒia ŋɔ. Bɛ ʒila kuɣisi zuɣu ka teebuli piɛlli za bɛ sunsuuni ka binyɛhari tam di zuɣu ka du' kara ayi za bɛ nyaaŋga ka loori za du' kara ŋɔ gbini. Loori maa nyɛla loori piɛlli.

Gbansabla dabba m boŋɔ bɛ tumdila tuma bɛ gbibi la taha n zaŋli yaari bayaɣati bɛ tuma maa sheba tumdimi ka sheba zaya kobiɛɣuni ka bɛ be maa sheba pili zipila ka sheba bi pili.

Salo n-zaya ŋɔ bɛ tumdila tuma ka pili zipil' piɛla ka zaŋ binyɛhari su bɛ nuhi shɛba gbibi paapunima ka shɛba gbibi dari m-bariti binshɛɣu bɛ ni niŋdi maa. Bɛ tumdila tuum' bɔbili.

Salo ŋɔ nyɛla paɣiba ni dabba. Bɛ ʒila bɛ baajinima. Paɣ' ninkura ni paɣisara. So n-ʒia ŋɔ ka ye liiga piɛlli ka liiga piɛlli maa bɛ sabi UNHCR.

Kpɛŋɔ nyɛla salo ban zoogi paɣiba ni dabba ka bɛ yɛla neen' sabila ka gbibi yɛduhirigu n-yɛra. Bɛ nyaaŋga dikpina beni ka sabbu sabi paya ka di sabi zaɣ' sabila n-zaŋ gabi zaɣ' piɛla ni.

Gbansabla paɣaba n zaya ŋɔ bɛ bi bobi bobisi bɛ zabri nyɛla zab'sabila paɣa so be bɛ puuni ka ye liiga ʒee ka so liiga nyɛ zaɣa tampilim adaka nima za bɛ tooni adaka ʒee mini adaka vakahali.

Kpɛŋɔ nyɛla duu din dihi nachiinsi fulaawaasi ni tam' piɛla ni tan' nuɣiso beni. Dipkini piɛlli bɛ zaŋ anfooninima zaŋ yiliyili li. Kuɣ' piɛlli gba n-zaya ka difiɛli ni tani dɔya. Tiŋgbani maa ni bɛ yarigila sɔŋ n-sɔŋ.

Paɣiba n-ʒeya ŋɔ bɛ kɔhirila binyɛhiri bɛ kɔhiri baajinima nyingɔkɔriti bansi tikpariti bɛ binkɔhira ŋɔ nyaaŋa loorinima beni ka tihi zaya ni fulaawaasi dabba gba pahi bɛ zuɣu ka pili zipiliti.

Kpeŋo ninsalinima n-zaya maa bɛ tumdila tuma tuma balibu balibu shɛb' gbubi soobulinima ka shɛb' zaŋ pain n-toori tankpaɣu simintinim' n-zaya ŋo bɛ shɛb' zaŋla binyɛhiri bɔbi bɛ zuɣu.

Salo pam n-ʒia ŋɔ. Bɛ ʒila tiŋgbani ni. Shɛba zaŋla bɛ zuɣiri ba tiŋa ka shɛba wuɣi bɛ zuɣiri. Salo maa shɛba yɛla siŋgileeti ka shɛba ye neem' piɛla neen ʒiɛhi. Shɛba piri namda ka shɛba bi piri bɛ ʒila loori gbini.

Salo pam n-zaya ŋɔ. Salo maa nyɛla ban zaya ka so za bɛ tooni wuhiri ba bini ka di tabi dikpini ŋun za bɛ tooni maa yɛla zabba ka pili zipil' piɛlli. Bɛ pam yɛla neem' piɛla amaa ka bɛ zaa m-pili zipila. So be dinni ka ye liiga zaɣ' dozim.

Palli zuɣu m-bala palli maa zuɣu lɔra balibu pam be palli maa zuɣu ni daadamanima lora maa nyɛla zaɣ' sabila ninsalinima maa shɛba yɛla liiga nuɣiso ka shɛba ye zaɣ' sabila ka zaɣ' piɛla gabi dinni.

Ban zaya ŋɔ nyela ninvuɣu shɛb ban niŋ suhupiɛlli bɛ zaa maa nyɛla bɛ warila waa ka shɛb ʒiya n ŋmeri binkumda bɛ waa maa ni bɛ yela sitira ka di nye zaɣsabila mini zaɣʒehi.

Palli zuɣu ka salo beni n-chani ŋɔ salo maa zooya pam bɛ pam nyɛla gbampiɛla salo maa bɛ piri namd’muna ka shɛba ye leega ka leega maa nyɛ zaɣ’sabila zaɣ’ʒɛhi

Gbansabila dabba m-bala bɛ tumdila tuma bɛ shɛba gbibi soobulinima toori taŋkpaɣu ka shɛba gbibi papunima n-lɛri kom. Shɛba tabila bɛ shɛhi zaya shɛba tumda bɔɣa beni pam bɔɣ' kara ka di kɔŋgili ba ni tihi ni mɔri.

Ban zaya ŋɔ nyɛla anashaara gbampiɛla ni gbansabila. Bɛ zala adaka gbini. Adaka maa nyɛla bɛ ni zaŋ binyɛhari dihi li nachiinsi kamani fulaawaasi ka zaŋ tani pili li. Tani maa malila kala balibu zaɣ' ʒee zaɣ' dozim ni zaɣ' vakahili.

Gbansabila tumtuuniba m-bala bɛ mɛrila binyɛhiri ka ye nɛma ka zaŋ zipila pili bɛ zuɣuri zipil'dozim zipil' zaɣ'ʒee dikiya beni ka bɛ zaŋ flaawɛɛsi n-ko n-gili bɛ maŋa.

Ŋun ʒia ŋɔ nyɛla paɣa. O ku ʒimi ka o nina zaa kpa ti na. o nyaaŋga bɛ zaŋ tana n-kɔŋgili ka tana maa mali kala balibu pam ka ti ku tooi kali li kamani zaɣ' ʒee zaɣ' dozim zaɣ' vakahili di zooya ka woluri do o tooni.

Kpeŋo nyɛla luɣushɛli din dihi nachiinsi pam ka tihi va tihi ni ɛɛ binyɛhiri ko n-gili ba tihi kamani suɣa ni kom ko'shɛli din nye kotitali ka di ko n-gili ba paɣa n-ʒiya ŋo o ʒila bini zuɣu ka ʒi tanti gbuni tanti maa nyɛla zaɣ'vakahili.

salo n-zaya ŋɔ salo maa shɛba nyɛla sabiila nima ka shɛba nyɛ prinsi salo maa zooi ya pam ku tooi kali loori nima n-za bɛ nyaaga ŋɔ shɛba gbubi kamara nima ka shɛba gbubi nuche baŋsi n-ŋmara bɛ nyaaga bɛ sabila binyɛhiri zaŋ pa.

Linjimanima n-zaya linjimanima maa kalinli nyɛla niriba anu bɛ zala mɔɣuni tihi ko n-giliba ka so doya ka shɛba gbangbaya ka shɛba za zuɣusaa dukpil'jina beni ka che mɔri ka mɔri maa nyɛ mɔɣ'kuma

Salo n-zaya ŋɔ. Salo maa bɛ zala binshɛɣu din nyɛ binchandigu gbini ka mɔri kɔŋgili ba. Bɛ shɛba pili zipiliti ka shɛba bi pili. Do' so n-zaya ŋɔ ka zaŋ o nuhi su o binsuriti ni. Bɛ pam piri namda muna.

Paɣiba n-zaya ŋɔ. Paɣa so ʒirila ʒili ka binyɛhari be tahili ni ka shɛli be o nuu ni binyɛhari maa kom shɛli nyɛ zaɣ' ʒee ka shɛli nyɛ zaɣ' dozim. Paɣa so n-zaya ŋɔ o yɛla liiga bɔɣiŋmahi ka bɔbi bɔbiga ka ye nyiŋgokɔrigu.

Salo pam m-be kpe ka di nyɛla bɛ ku niŋla nimmɔhi n-tumdi tuma. Shɛba gbibi soobulinima ka shɛba gbibi painnima ka ninvuɣ' yino tam kunkuni zuɣu n-lihiri ba. O yɛla liiga piɛlli ka nyaɣi baaji.

Kom n doya ŋɔ, kom maa nɛ kahikahi, kom maa gbuni tampima bela ni, ka fulaawasi mini kpukpali tihi be kom maa gbuni, ka jiramiisa be kom maa gbuni ka biriji baai yaɣi kom maa gaari.

Ban zaya ŋɔ nyɛla dabba noli ka niriba ayi ye liiga ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka ninvuɣ' yino nyaɣi baaji ka piri namda muna so gba beni o pilila zipil' sabilinli ka nyaɣi baaji sabilinli ka piri namda muna ka o jinjam maa nyɛ zaɣ' waɣinli.

Salo pam n-ʒia ŋɔ. Salo maa ʒila niriba ayɔbu tooni ka ʒi kuɣisi zuɣu ka siniinima tabi bɛ zuɣusaa. Dikpini piɛlli gba beni ka bɛ sabi sabbu zaŋ pa dikpini piɛlli ŋɔ zuɣu.

Salo m-bɔŋɔ. Salo maa zooya pam bɛ bela du' shɛli ni din nyɛ du' titali ka gbibi gɔrim baajinima. Gɔrim baajinima maa ka kalinli. Bɛ shɛba pili zipiliti ka shɛba bi pili. Shɛba kpala niŋkpariti ka zaŋ binyɛhari kpa bɛ tiba.

Du' titali ti ni lihira ŋɔ nyɛla ghana jina duu. Jina duu maa zooya pam ka kamaranima ku tooi kali. Bɛ zaŋla ghana tuuta n-zaŋ goligoli dikpina maa ka tiivi nyɛ zaɣ' titali yiliya.

Gbampiɛlli silimiimbili n-dɔya ŋo o dɔmi ni o diɛma binyɛhiri ka diɛma binyɛhiri maa nahingbana chaŋ ti ŋmani ziliji n-tam o palli zuɣu n-chana bia maa dɔla o puli zuɣu o yela liiga shɛli din nye zaɣ'tampilim.

Loori bihi m-bɔŋɔ. Loori bihi maa nyɛla diɛma loorinima ka anashaaranima zaŋ li diɛmdi diɛma. Loorinima ŋɔ mali kala balibubalibu kamani zaɣ' dozim zaɣ' nuɣiso zaɣ' ʒee zaɣ' piɛlli. Loorinima maa balibu ban zooya.

Pirinsi m-bala pirinsi maa mini sabiilanima m-bala bɛ gbubila dari ka shɛba gbubi nucheebansi n ŋmara bɛ yɛla nɛm’sabila ka pili zupil’sabila.

Kpɛŋɔ nyɛla tamale ɛpɔti. Salo m-be di puuni maa bɛ chanimi ka shɛba gbibi gɔrim baajinima ka nyaɣi shɛŋa shɛba gba zala bɛ nudirigu polo ka tihi ni mɔri kɔŋgili ba.

doo n-zaya ŋɔ o zala dundoli ni dundoli maa nyɛla zaɣ' ʒee o kɔhirila binwala balibu kamandee moongu apili ni binyura

Silimiim paɣiba n-ʒia ŋɔ bɛ sabiri mi shɛba gbibi nuchɛbansi takaranima ni pɛnsilinima kopunima beni teebuli beni anfoonnima be bɛ nyaaŋga.

Gban sabila ni gban piɛla bɛ bela mɔɣini din nyɛ mɔɣini ka tihi zoo dini pam ka tihi maa ku too kali gbuɣinli n doya ŋɔ gbuɣin lɔɣu gbuɣinli maa biya pam ɔdola tibili gbuni ka mɔri beni.

Iginibotunima n be kom puuni, kom maa kpansi jaramisanima mini daadama gba be ni, ka zoli din galisi ka du be jiramisanima maa nyaaŋga ka tihi mini mɔri kuli pe gili l.

Salo n-ʒia ŋɔ. Bɛ pirigimi ʒia. Shɛba ʒi nudirigu zuɣu ka shɛba ʒi nuzaa ka yino ʒi bɛ tooni. Bɛ ʒia ŋɔ puuni teebuli waɣinli n-za bɛ sunsuuni ka koma tamtam di zuɣu ni binnyura. Bukunima beni ka nuchɛbansi gba beni. Binyɛhari maa zooya.

Aban zaya ŋɔ nyɛla tumtumdiba bɛ tumdila tuma bɛ pam nyɛla dabba amaa paɣa gaŋ be di puuni ka ʒiri tahali o nyɛla sochɛnda ka mori KO n giliba ni tihi palli zuɣu ka bɛ be maa bɛ tumdila tuma

Salɔ n ʒaya ŋɔ . salɔ maa ka tariga bi ku guurimi ni ninmɔhi, buɣim diri katuɣiri nyɔhi yiya beni ni tihi, yiya maa shaŋa nyɛla jiran bisa nima, ka shaŋa nyɛ koliba yiya

Anashaaranima m-bɔŋɔ bɛ bela loori puuni. Loori maa nyɛla zaɣ' piɛlli. Bɛ pilila zipila ka shɛba kpa ninkpariti. Gbuɣima n-do bɛ tooni ŋɔ gbuɣiŋ' loɣu mini gbuɣiŋ' nyaiŋ ka tihi ni mɔri kɔŋgili ba.

Tabili nzaya ŋɔ. Binyɛri balibu m-pa tabili maa zuɣu kaman computa nima, bukunima, ninkpara gba bieni ni nuchebansi. Binshɛɣu bin yihi na nyɛla salonim nuhu amaa bi mamaŋsi bi yina. Kopu piɛlli ntamya ŋɔ.

Paɣiba zaya ŋɔ bɛ gbibila tiliga ni toli. Toli maa puuni o tɔrila binshɛɣu. Taha kɔŋgili ba. Paɣiba maa nyɛla bɛ niriba ata bɛ so bi bɔbi bɔbiga ka dikiligina za bɛ nyaaŋga kɔdu tihi beni ni ti' shɛŋa din pahi. Nɔhi gba za bɛ nyaaŋga ŋɔ.

Kpɛ ŋo nyɛla gbanpiɛla bi bɛla loori puuni ka loori maa nahagbana ŋmani linjima nim loori bi bɛla moɣini ka tihi ni mori ko n giliba bi bɛla wobo kara ni bɛ luɣushɛli polo wabiri ban bɛ kpɛ ŋo nyɛla wobiri bibaanahi

Loori shɛli din nyɛ anashɛra loori n zaya ŋɔ loori nyɛla din kala zaɣ'nuɣiso daadama bɛligu za loori ŋɔ gbuni ka loori gaŋ nyɛli loorinima dibaayi din bala maa kala nyɛla zaɣ'ʒee

salo n-ʒiya ŋɔ salo maa ʒila du' karili puuni salo maa ʒila teebuli nima gbunni paɣaba ni dabba n-nyɛ ba bɛ punpumi n-ʒiya so ʒila o kɔ teebuli gbunni ka takara gbaŋ' piɛla pa teebuli shɛli din nyɛ zaɣ' tankpaɣu zuɣu.

Tiŋ m-bono ka tiŋ maa pe n-gili kom kom maa tooni zɔya beni kom maa galisiya pam jirambiisa balibu balibu ka si nahingbana ku too buɣusi ka di viɛli viɛla ka di gba ko n-gili kom maa.

Salo m-bala. Salo maa zala matuuka yiɣirigu gbini. Salo maa zooya pam. Bɛ zaŋla cheeni zaŋ ga so ka gbibi o zaya. Linjimanima beni ka naan yi che sabiilanima ka di ku nyɛla ban tumdi tuma alepile paaki ŋɔ ni.

Salo pam n-zaya ŋo bɛ shɛb' muɣu muɣula bɛ maŋsi ka shɛb' zaŋ bɛ bɔɣiri zan tabili bɛ maŋa niriba ashɛm n-za bɛ tooni ŋo bɛ zala teebuli gbuni ka zaŋ bini din nyɛ bimpiɛlli n-zaŋ yɛrigi pa ka buku paya ni pɛn buku maa kala nyɛla zaɣ'dozim.

Kpeŋo nyɛla luɣushɛli din viɛla ka bɛ dihi li nachiinsi n-zaŋ kɔlibanim' zaŋ niŋ binyɛhiri kuɣusi n-zaya ŋo kuɣusi maa nahingbana nyɛla zaɣ'dozim ka bɛ zaŋ flaawaasi n-dihili nachiinsi zaa di tingbanni nɛmi kahikahi ka a ni too kuli lihiri a maŋa.

Gbampiɛla m-bɔŋɔ bɛ mini linjimanima m-bala. Bɛ gbibila paɣiba ŋɔ darita ni bihi. Paɣiba ŋɔ bi niŋ suhupiɛlli bɛ kuhirimi. Tihi n-za bɛ nyaaŋga maa. So gbibi kamara n-doli bɛ nyaaŋga n-ŋmari ba.

Gbampiɛla tuntumdiba n-zaya ŋɔ. Bɛ niriba ayi maa zaa pilila zipila ka ye neen' yinsi ka piri namda sabilinli. Nɛma ŋɔ nyɛla din nyɛ zaɣ' dozim ka zaɣ' tampilim boobooi din nyɛ zaɣ' dozim ŋɔ ni. Yino zaŋla nuchɛbaŋa n-kpa o nuu tibili.

Muslim bɛ be jɛma duu ŋɔ bɛ kurimi bɛ zooya Pam bi Ku tooi kali bɛ ye nema balibu baliba kamadi zaɣ'piɛlli zaɣ'sabinli zaɣ'dozim zaɣ'nuɣiso ka pili zupilisi zupilisi maa shɛŋa nyɛla zaɣ'piɛlli

Salo n zaya ŋɔ salo maa zaŋla nangban pobrisi pobi bɛ noya bɛ sheba yela liiga sheŋa tini booni kootu la ka sheba gbibi nuchebansi sheba pili zipilsi ka sheba bi pili bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka gbibi gorim baaji nima.

Salo m-boŋo salo maa bela luɣushɛli polo ti ni bɔli dazɛɛti bɛ barila laakumanima n-duri zɔya salo maa nyɛla gbampiɛla ka bɛ bɔbi bin'ʒɛhi ni bin'piɛla ni bin'nuɣuso ka nyaɣi baajinima baajinim' maa gba gabi gabimi zaɣ'sabila mini zaɣ'tankpaɣu.

Liŋgimanima n-zaya ŋɔ. Niriba ayi zami ka gbibi malifa ka ninvuɣ' yino za bɛ tooni. Niriba ayi ŋɔ zami miri amɔkaa kura. Amɔkaa kura ŋɔ nyaaŋga jidambiisa beni ka tikuŋ zaya. Yili maa gooni kɔŋgili li ka bɛ zaŋ kuriti zaŋ niŋ di dundo' dali.

Bipuɣinsi n-zaya ŋɔ bipuɣinsi maa zooya bɛ zaŋla chinchina n-gɔbi bɛ nyɔɣu ni ka zaŋ shɛŋa lo bɛ shee ni bɛ shɛla nyiŋgokɔriti bɛ nyiŋgoya ni ka zaŋ nyiŋgokɔriti ŋɔ shɛli zaŋ bɔbi bɛ zuɣiri.

gbaŋsabila dabba n-zaya ŋɔ bɛ tumdi la tuma paɣaba ni dabba shɛba yela liiga ʒiɛhi ka shɛba ye liiga nuɣiso tihi n-kɔ n-gili ba ni tantinima ni suɣa daabiligu niŋdi suɣa maa puuni

salo pam m-be kpe ka pirinsi gba beni ni loori nima zaɣ' piɛla ka zaɣ' dozima gabi bɛ ni salo ŋɔ shɛba nyɛla dabba ka shɛba nyɛ paɣaba paɣa ŋɔ bɔbi la bɔbiga ka ye liiga zaɣ' ʒee.

Salo ban zoo ku tooi kali n-chani ŋo salo maa zooya ku tooi kali bɛ ka tariga paɣaba bihi ni nachimba m-beni bɛ mi bela tingban'shɛli din nye tingban'shɛli mɔri ni gili nye zaɣ'vakaha ka tihi gba ko n-gili ba timaha.

Ninsalinim' ʒiya ŋo silimiin' gbansabila bibaa ayi ni gbampiɛla bibaa ayi yino bɔbila bɔbiga amaa ban kpalim maa bi bɔbi yino yela neempiɛla amaa ban kpalim maa bi ye ka bɛ ʒe dukarili gbuni bɛ ʒɛla teebuli gbuni dukarili ŋo zuɣusaa bɛ zaŋla bim'piɛlli.

Bɛla duu puuni duu maa binwala n bɛ dini binwala kamani apɔli kɔda leemu di zooya pam paɣa maa gbubila tahipɔŋ ka bindira bɛ dini niriba ʒi nima ka ye liiga piɛla

daadam biɛligu n-zaya ŋɔ shɛba gbubi tuutanima toondana ŋɔ kpala ninkpara ka pili zipil' sabilinli ka gbubi tuuta o nuzaa pala zuɣu laatinima beni ni tihi maha ni di vari ka bɛ shɛba du n-tam polinsi bini zuɣu daadam biɛligu maa zooya pam

Salo m-bala. Paɣa so ʒirila tahali ka so zaya. Duɣiri tam kurifootu ni. Ko' biɛɣu n-dɔya ŋɔ tahali n-tam teebuli zuɣu ŋɔ. So ʒirila ʒili ka zaŋ bini pɔbi li bini maa kom nyɛla zaɣ' nuɣiso.

Alapile paaki m-bala. Paɣa ni doo n-zaya ŋɔ. Paɣa maa gbibila bibila. Doo maa yɛla liiga sabilinli ka ye liiga ʒee tam di zuɣu. Niriba ayi n-zaya ŋɔ ka bɛ miri matuuka yiɣirigu ka che ŋun ye kootu ka za m-miri paɣa ŋɔ mini doo ŋɔ. Matuuka yiɣirigu beni.

dabba mini paɣa bɛ ʒimi teebuli gbuni ka binyura bɛ gilaasini ni binwala tambi tooni bindira balibu o paɣa niŋ suhupiɛlli o gbubila be o nuuni sabira

Paɣa n-ʒiya ŋɔ o ʒimi ka binwala pe n-gili o binwala maa bela piɛri ni binwala kamani moongu kɔdu alaafee watamilo gɔnda binwala maa ka tuuni paɣa maa nyɛla paɣ’ ninkurigu

Linjimanima zaya ŋɔ linjimanima maa zooya. Linjin' sabila ni linjin' gbampiɛla. Tihi n-za bɛ nyaaŋga ŋɔ ni loori. So gba za mɔri maa ni ka ye liiga piɛlli. Linjimanima maa gbibila malifa.

Daadama m-bala bɛ chanimi ka gbubi kikahi bɛ yela neenyinsi ka pili zipilyinsi shɛb' ŋmɛrila binyɛhiri ka shɛb' piɛbiri kikahi bɛ pirila namda yinsi ka namda maa nye zaɣ'piɛla.

To dabb' n-ʒiya ŋo dabba maa nyɛla ban tumdi tuma shɛb' paɣirila binyɛhiri ka shɛb' tumdi shɛb' ʒiya tihi ni dikilgina ko n-gili ba.

Salo n-zaya ŋo salo maa zala loori gbuni ka gbubi binshɛɣu ka di nye viin viin sii motoos paɣa n-za doo ŋo nyaanga ka gbubi o ŋo doo ŋo mi gba gbubila bi bibila ka o za o tooni niribaa ayi za n-tabi taba ka ye liiga sabila nɔli ka zaŋdi bini tiri bibil' ŋo.

Du' titali din beni ka lihiri sambani ni m-bɔŋɔ ka a yi za duu maa ni a nyarila sambani ni. Tihi ni mɔri kɔŋgili li ka kom din nyɛ ko' titali do di tooni. Duu maa puuni binwala be binyɛhari ni tam teebuli zuɣu.

Gbampiɛla n-zaya ŋɔ bɛ pilila zipiliti ka gbibi anfooninima n-ŋmara. Loori za bɛ sani ka bɛ ŋmari wobiri. Wob' karakara ni wob' bihi beni. Tihi kɔŋgili ba ni mɔ' kuma tihi maa viɛli pam ti' shɛŋa nyɛla zaɣ' waɣila ka shɛŋa nyɛ zaɣ' jihi.

daa ni m-bɔŋɔ salo maa zooya di ku tooi kali loorinima beni ka takayuanima to jidambiisanima beni niriba be di puuni shɛba chanimi shɛba niŋdi daabiligu

Gbampiɛlla m bala bɛ zooya pam bɛ zami ni za'sheli din ŋmani fitiina zaa bɛ pam yela niɛn'sabila ka sheba ye liiga nuɣuso bɛ shɛba mali zabri ka sheba ka zabri ka di nyɛla zuɣu polo ka sheba zabri nyɛla zaɣa piɛla.

Niriba ayi n-ʒiya ŋo ka loori za bɛ nyaanga loori maa shee binshɛɣu n-saya ka nya zaɣ'ʒee ka namba piɛla sabi pa di zuɣu tihi ni mɔri gba be nimaani ka naanyi chr niɣilin'buɣum din be zuɣusaa ka wayanim' ka n-gili la.

Gbansabla paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ bɛ yela niɛn'piɛla ka sheba zabri nyɛ zaɣa sabila ka sheba zabri nyɛ zaɣa piɛla bɛ tumdi la tuma gbana pa sheba tooni sheba biɛni bɛ ka zabri bɛ zabri.

Loori ka bɛ kpe n-chani maa loori maa nyɛla zaɣ'dɔzim ka gabi zaɣ'sabinli ni zaɣ'piɛlli niriba maa gbubila gaɣa ka du n-ʒi loori maa zuɣusaa tihi balibu pam be bɛ nyaaŋa nti pahi bidib'bila ka o zaya

Duu m-bala duu maa dihi nachiinsi pam kolibanima ka bɛ zaŋ niŋ di dundɔya ka fulaawaasi zaya. Fulaawaasi maa nahiŋhbana ŋmanila kpukpalivari ka kuɣisi zaya kuɣ' shɛli din nyɛ kuɣ' balli.

Eeh binkɔhira m-bala. Binyɛhari maa shɛŋa beni di kalanima gabigabimi zaɣ' piɛla beni zaɣ' nuɣisonima beni zaɣ' dozimanima beni di ka tuuni kolibanima gba beni. Binyɛhari maa zooya pam.

Ban zaya ŋɔ nyɛla gbansabila bɛ tumdila tuma shɛba gbubi shoobulinima yaari tankpaɣu ka shɛba zaŋ gbambihi n-kpaari tankpaɣu niŋda ka shɛba mi gba zaŋ bɛ nuu n-samdi tankpaɣu maa salo maa zooya pam ka mɔri ni tihi ko n-gili ba.

Kpɛŋɔ nyɛla duu puuni. Dikiya maa bɛ zaŋ bimpiɛla dihi li nachiinsi. Binshɛɣu bɛ ni damdiri baanjira dinni gba beni ka bɛ zaŋ gilaasi n-dihi dikpini ŋɔ nachiinsi ka a ni tooi nyari a maŋa dinni bolifunima gba beni.